girbi na dankalin hausa ko kuma mu ce dankali mai zaƙi bayan anyi shuka an raine shi ya girma za a girbe shi sannan kuma a zuba shi a cikin mazubi buhu ko kuma leda domin kai shi kasuwa a sayar ko kuma a kai shi gida domin amfanin yau da kullum dankali yana da ɗanɗanon zaƙi a cikinsa sannan kuma ba shi da wahala wajen dafa shi ana sarrafa dankali ta hanyoyi da dama domin mayar da shi abinci ana soya shi a cikin mai ana kuma dafa shi da ruwa a ci shi da ƙuli ƙuli ko kuma miya ko kuma duk nau’in mahaɗin da kake so ka haɗa wannan dankali da shi bayan an kai shi gona an sayar za a samu kuɗaɗe sannan kuma za ka iya zuwa ka ƙara yin shukan wannan dankali ko kuma wani nau’in kayan abincin daban a wannan gona an samu riba biyu bayan an sayar an samu riba sannan kuma akwai riba ta dafawa a ci a cikin gida dankalin hausa dankali ne da ake noma shi a cikin ƙasa kamar sauran nau’o’in dankali

manoma, yayin da za su je noma gona domin yin aikin shuka, girbi ko kuma tattare amfanin gona, suna tafiya da iyalansu ne domin su taya su wannan aikin, ko dai ta fannin girka abinci ko kuma ta fannin aikin gonan shi kansa. Mafi akasari manoma suna tafiya da iyalansu gona ne domin su dafa musu abinci, yayin da manomi yai aikin ya gaji yana da buƙatar hutu, ze dawo gefe ya huta, ga kuma abincin shi a gefe guda da ze ci bayan ya gama se ya koma bakin aikin. manoma sa suna buƙatan irin wannan taimako domin ƙarsashi a jikin su da kuma gudanar da aikin su yanda ya kamata kamar yanda muke gani gashi nan, wannan manomi ya taho da iyalin shi gona, bayan sun zo sun ya fara aikin ita kuma a gefe guda ta haɗa wutan girki da zarar ta gama ze zo ya zauna ya huta, sannan kuma ya ci abinci, se kuma ya koma ya ci gaba da aikin gona.

Bushewar gona da kuma amfanin gona ta hanyan ƙin yi masa banruwa wannan matsala tana faruwa ne a yayin da muka yi shuka kuma ya kasance ba a kula da ita gurin bata ruwa. Dole za a samu wannan matsala ta bushewa da lalacewan amfanin gona, akwai buƙatar ko wace gona ya zamana tana samun cikakken hasken rana; baya ga hasken rana tana buƙatan ruwa koda shuka ko babu shuka a cikin gona, gona tana so ta kasance a cikin danshi domin idan an tashi amfani da ita ba za a sha wahala wajen yin huɗa ba. Yana da kyau dukkan manomi ya kula wurin bawa amfanin gonansa ruwa akai-akai ya kuma kula da share ta da yi mata feshi, gona takan bushe ne sanadiyan hasken rana ko kuma zafinta da ya yi mata yawa ko kuma tsananin sanyi duk yakan sa ƙasa ya bushe yayin da ƙasa ya bushe amfani kuma ba za a same shi yanda ake so ba.

Bara mu kira shi da gandun daji, ko kuma mu ce mahaɗa ko gamayya ta haɗuwan abu me rai da kuma mara rai, a hanyoyi da dama, musamman a ya'yyin da suke rayyuwa a guri ɗaya. misali, kamar a cikin daji, akan samu haɗuwan abubuwa masu rai da kuma marasa rai, su rayu ta hanyar da ya dace. akwai yanayin zuban ruwan sama, da ya kan sa wa'yyannan halittu masu rai da marasa rai su zama a wuri ɗaya kamar bishiyoyi, dabbobi, da kuma yanayi-yanayi. da kuma faɗin-faɗin wannan dajin, akan haɗu, a zauna kuma tare tsakanin abubuwa masu rai, su taimake juna, da kuma abubuwa marasa rai. dole dukan abu me rai yana da buƙatar wani abu da yake mara rai a kusa da shi, kamar bishiyoyi, tsurrai, da sauran su.

A yayin da manomi yake so ya yi shuka, sannan kuma ya cire amfanin sa, a lokacin da yakamata akwai buƙatar ya yi kunya-kunya da gonarsa, ma'ana a yi masa gado-gado ta hanyan da za ta samu ishashen ban ruwa, a yayin da ake gabatar da aikin gona, gunya-gunya a kan yi shi ne da garma, ko kuma mu ce, za mu iya kiran shi da garma, sannan kuma akan ɗauki lokaci ana tara ƙasa a kowane gurbi a tare ta a guri ɗaya a saka iri, shi ne gona za ta samu ishashshen ban ruwa a yayin da ake so a cire amfani mai kyau, sannan akan yi ta da hannu ko kuma a samu mota da take yin wannan aikin a yayin da kullum basira da ƙirƙire-ƙirƙire suke ƙara yawaita, amma dai an fi sanin yau wannan aikin da garma, za a mutum ze ɗau garma ya durƙusa ya dinga tara ƙasa, bayan ya tara ya matsa gefe ya kuma yo tattaro wani ƙasan ya kuma tara ta haka ze ta yi har se ya kai inda yake so ya je, wannan shi ne kunya-kunya.

Akwai hanyoyi daban daban da ake amfani da su wajan kasa amfanin gona bayan girbi don tabbatar da inganci da samun riba. Ga wasu daga cikin hanyoyin da ake bi. Kasawa bisa girman amfanin gona. Ana rarraba kayan amfanin gona bisa girma babba, matsakaici, da kuma ƙanana, domin sayarwa ga kasuwanni daban daban. Misali a cikin kankana ko tumatur manya za su fi dacewa ga kasuwar birni, yayin da ƙanana za su fi dacewa a yankunan karkara. Kasawa bisa inganci ana ware inganttun kayayyaki daga waɗanda suka lalace ko suke da lahani. Amfanin gona mai kyau yana da daraja a kasuwa fiye da wanda ya samu lahani, ko ƙwari suka fara taɓawa. Kasawa bisa launi da tsafta. wasu kayayyaki kaman ayaba, mangwaro da kuma gwanda ana rarraba su bisa launi domin nuna matakin da suke. Tsafta tana da muhimmanci musamman a kayayyakin da ake futarwa zuwa ƙasashen waje. Kasawa bisa nufin kasuwa, amfanin gona na iya rabuwa bisa yanda ake buƙata a kasuwa, misali wanda aka tsara don kasuwa mai sauri ,da kuma wanda aka tsara don sarrafawa. Kasawa bisa nauyi da kuma siffa, wasu kayayyaki ana auna su da kilo ko gram, wasu kuma ana duban siffofin su kaman dankali, ko tumatur mai kyau da madaidaici. Kasawa bisa lokacin girbi, ana rarraba amfanin gona bisa lokaci. Misali wanda aka girbe da wuri, wanda ya kai matakin girbi na al’ada da kuma wanda ya jima da girbi.

Fulaawa, akan sarrafa fulaawa ta hanyoyi daban-daban, kamar dai yadda muke gani acikin wannan hooto mace ce ta ke murza fulaawa za ta sarrafa ta ta zama abinci. Ana sarrafa fulaawa ne da alkama bayan an shuka alkama an raine ta ta fito ta ba da abin da ake so, za a kaita masarrafa doomin a gyarata ta koma gari, wannan gari shi ake tsaftacewa a kuma tantane shi har ya koma garin fulaawa ya baa da abin da ake so. Ga shi nan wannan maata wataƙiila saida abinci ta ke yi ko kuma tana haɗa abincin ne doomin ta ci da iyalanta, fulaawa ce ta yi mata kwaɓin kauri, take kuma fakaɗata ta yadda za ta baa ta abin da take so kafin ta zoo suyawa ko kuma gasawa.

Gaarin samobita. Gaarin samobita ana sarrafa si ta hanyoyi daban-daban, amma kamar yadda muke gani anan an sarrafashi ne ta hanyar tuƙa tuwonsa, ana yin tuwon samobita ne bayan an ɗaura ruwan zafi akan wuta ya tafasa sai a kawo gari a damaa shi da ruwa mai sanyi a yi talge a juye shi akan tafashasshen ruwan nan. sannan bayan ya ɗan dahu sai a sauke shi a tuƙa shi a ƙasa har sai ya baa da kaurin da ake so, to sai a mai da shi kan wuta a rage masa wuta ya turaara kaɗan sai a sauke shi, sannan sai a kwashee shi a mazubi. Wasu kuma sukan tuƙa tuwon samobitaa ne ba tare da sun yi masa talge ba sukan tuƙaa shi kai tsaye bayan ruwa ya tafasa su zuba gaari su ringa tuƙaa shi a hankali har sai ya haɗee jikinsa, wannan shi ne tuwon samobita.

Cin abinci tare da abokai a cikin unguwa yana da ma'ana sosai kuma yana da fa'idodi da dama. Ga wasu dalilan da yasa mutane ke yin haka. ƙarfafa zumunci. Cin abinci tare da abokai yana haɓɓaka soyayya da haɗin kai tsakanin abokai da maƙwobta. Al’ada da kyautata zamantakewa a yawancin al’adu, cin abinci tare yana nuna karamci da haɗin kai musamman a lokutan bukukuwa, ko tarurruka. Nishaɗi da walwala, abinci yana daɗaɗa lokaci kuma yana sa mutane su more tare da dariya da tattaunawa. Raba albarka wasu lokutan mutane na yin hakan don su raba abun da suke das hi tare da wasu musamman idan akwai wani biki ko taro na musamman. Ƙara sanin juna, cin abinci tare yana ba da daman tattauna al’amuran yau da kullun ba tare da matsin lamba ba. Taimaka wa juna, a wasu lokutan a wasu lokutan mutane kanci abinci tare don tallafa ma juna musamman in akwai wani da ke cikin buƙata, ba zai iya fitowa ya faɗi wannan buƙata ta sa ba, za a kira cin abinci a haɗu gaba ɗaya ba tare da nuna cewa wane ya kawo ko wane bai kawo ba. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke saka ake cin abinci tare da abokai.

Ciyar da iyali abinci mai kayau yana da matuƙar muhimmanci don lafiyan jiki da jin daɗin rayuwa. Ga wasu shawarwari don tabbatar da cewa iyallinka suna cin abinci mai kyau. Zaɓi abinci mai gina jiki, yi amfani da abinci mai ɗauke da sinadarin protein, kamar kaza, kifi, nama, wake da ƙwai. Zaɓi hatsi masu cikakken sinadari kaman shinkafa mai launin ruwan dorawa, dawa ko gero, ƙara kayan lambu da ‘ya’yan itatuwa kamar tumatur, tattasai, zogale, kabewa da kuma gwanda don ƙara sinadarin vitamin da mu'adanai, guji cin abinci mai yawan mai da sikari, yi ƙoƙarin rage cin abinci mai yawan kitse da gishiri kamar soyyayen abinci da kayan miya masu nauyi, rage shaan zaƙi kamar sikari da kuma lemon kwalba. Gina tsarin abinci mai kyau, ka tabbatar da cewa iyali suna samun karin kumallo mai kyau kaman ƙosai da kunu da doya da wake. Yin abinci mai sauƙi amma mai gina jiki kaman tuwan dawa da miyan kuka ko shinkafa da miya mai tumatur da nama, shan ruwa mai yawa don kiyaye lafiya, haɗa iyali a lokacin cin abinci, cin abinci tare yana ƙarfafa zumunci, da koyar da yara muhimmancin cin abinci mai kyau. Ka san cin abinci ya zama lokaci na tattaunawa da jindaɗi tare da iyali.

Dodon koɗi dodon koɗi wata halitta ce da take rayuwa a cikin ruwa, da kuma tsandauri. Amma dai, rayuwanta ta fi a cikin ruwa, ko kuma a gefen ruwa, ma-ana dai tana son wuri mai danshi, ko da a tsandaurin ne, ta kan zaɓa wurin da yake ne da giƙar ƙaasa. Dodon koɗi wata halitta ce da Allah ya halicce ta, da gidan ta a bayanta. Ma-ana, akwai wani ƙwansu da take ɗauke da shi, wanda se ta so take fitowa a gabanta. Dodon koɗi yana yawo ne da wannan ƙwoso nasa ne, duk ida ze je, ba ya fitowa se ya buƙaci abinci, ko kuma wani uzuri nasa misali na sauyin muhalli ze fito, ya ja jikin sa, har se ya kai inda yake so ya samu ya zauna.

feshin sinadari a gona yanada matukar mahimmanci dan kare anfani gona daga ƙwari cututuka da ciyawa marasa anfani akwai hanyoyi dabandaban da aki anfani dasu wajan feshin sinadari akwai feshi na hannu wannan hanyaci da manoma ki anfani da tanki feshi na hanu ko na goyawa a baya ana anfani da ita dan fesa magani akan ganyan shuka ko a ƙasa akwai feshin da aki yi da mota wannan yana anfani da tanki feshi mai ƙarfi wanda aki dauka a baya ko akan kikin feshi yana anfani da manyan filayan noma fedhi ta cikin ruwan ban-ruwa ana cakuɗa sinadari da ruwa ban-ruwa sanan a watsa ta cikin bututun ban-ruwa ko igiyar feshi wannan hanyace da take taimakawa wajan kare shuka daga cutuka masu yaɗuwa ƙaidojin anfani da sinadari a gona aringa bin matakan kariya kamar yar kanmar sanya safar hanu da rufe fuska aringa fesa magani da safe koda yamma dan kaucewa zafin rana a tabbatar da cewa sinadarin bai zube a goraran da zai cutar da mahalli ba akiyaye tazara tsakani lokacin feshi da lokacin girbi dan gujewa gurɓata anfanin gona gujewa shigar dabbobi cikin gonan da akayiwa feshin sinadari yanada matuƙar mahimmamci dan kare lafiyan dabbobi dakuma tabbatar da ingacin aikin feshi gawasu hanyoyi da za'a bi dan hana shigar dabbobi cikin gona na farko ginin katanda ko shinge a gina katanda mai karfi da zata hana dabbobi shiga ana iya anfani da shige na itace siminti ko wayar ƙarfe a shuka bishiyoyi masu yawa yawa ransa a gefan gona dan zama shinge mai tsauri yin alama ta gargaɗi a sanya takardan gargaɗi ko allon daki nuna anyi feshi a gona idan gona tana kusa da al'umma a sanar da masu dabbobi cewa anye feshi ayi anfani da harshina daban daban da gargaɗi idan ana zaune ayankin dakida harshina dayawa

idan manomi yayi feshin maganin kwari a gonar sa dole ne ya dauki matrakan kariya dan hana dabbobi shiga gonar domin guje wa guba ko illa ga wasu hantoyi da ya kamata abi na daya sanya alamar gargadi manomi ya geta alamun gargadi a kusa da gonar sa dake nuna cewa anyi feshin magani kuma bai kamata dabbobi ko mutane su shiga ba na biyu shinge ko kiyaye iyakoki ya kamata ayi shinge da igiya ko katanga dan hana dabbobi shiga cikin gonar na uku tunda daga lokacin da aka shawarta ko wani magani yanda lokacin da ake bukatar jira kafin a sake shiga gonar ko cin amfanin gona dole ne manomi ya bi wannan qa'ida sanar da makwata idan akwai makwabta masu kiwan dabbobi ya kamata su sani cewa anyi feshin magani dan su kiyayi dabbobin su na biyar amfani da magungu nan da suke da karancin hatsari manomi zai iya amafani da magungunan da basu da illa ga dabbobi ko mutane idan zai yiwu na shida ajiye magungunan kula da amafani dasu a tabbatar cewa an adana magungu nan feshi a guri mai kariya kuma a yi amfani dasu kamar yadda masana suka bayar da shawara kin bin wa 'ya nan qa'idoji ka iya jawo asarar rayuka na dabbobi ko kuma ma mutane idan ya kasance wannan maganin da aka fesa a gona yayi masa karfi sosai shiyasa ake bukatar manomi ya kula wajen yin feshin maganin kwarin sa domin afita hakkin kowa ma kiyaya sukan fito da dabbobin su suyi kiwo tsakankanin gonakin manoma yayin da aka yi rashin sa'a anyi feshin magani dabbobi suka zo suka farwa amfanin gona hakan na iya ja wo matsala tsakanin manoma da kuma makiyaya

Yanda za a adana amfanin gona domin yin tafiya mai tsayi da su izuwa kasuwa. Bayan manomi yayi girbi zai nemi abubuwansa da zai zuba wannan amfanin gona a adana su a ciki kaman buhu, kwando, ko kuma drum ya danganta da wane irin nau'i ne na amfanin da aka noma, ake kuma so a kai shi kasuwa. Yana da kyau a zuba idan a buhu aka zuba shi a samu allura da zare a ɗinke bakin sa sosai ta yadda abun da aka zuba a ciki ba zai fita ko ya zube ba. haka idan abunda aka noma aka gyara shi ake son a kai shi kasuwa ya danganci nau'i ne na ruwa misali kaman mai, bayan an matse mai daga jikin gyada za a zuba shi a cikin mazubi wanda ba zai zube ba kamar jarka ko drum ko uma wani abu makamancin haka. Bayan an rufe shi ruf ta yanda ko faɗuwa yayi ba zai iya zubewa ba, za a iya yin doguwar tafiya da shi a kai shi kasuwa domin a siyar. Haka zalika idan abun da aka gyara aka zuba ya danganci buhu ne, a ɗinke bakinsa sosai ta yadda komai nisan tafiya ba zai zube a hanya ba.

Idan amfanin gona ya kai tsakkiyar girma manomi zai iya daukar matakai daban baban domin tabbatar da ingantaccen gurbi da kuma cigaba da girman amfanin gonar daya shuka ga wasu mahimman matakai daya kamata kowane manomi da yake son ya girbe amfanin gonar sa me kyau ya bi na daya cigaba da kula da gonar a tabbatar da cewa ba'a samu kwari ko chututtuka ba ta hanyar duba amfanin gona akai akai na biyu yin feshin kariyar magani idan har ya zama dole ayi amfani da magungunan da suka dace domin hana kwari ko chututtika na ukku kula da ruwa da takin zamani idan ana bukatar karin ruwa ko taki a samar dasu gwargwadon bukata don karfafa girbi na hudu kiyaye shiga da dabbobi a kara kula da shinge ko kiyaye iyakar gona don hana dabbobi yin barna na biyar fara shiri don girbi a tanadi kayan girbi da wurin ajiya domin kar a samu asara bayan an gibe amfanin gona wadannan matakai zasu taimaka wajen samun ingantaccen girbi da rage asarar amfanin gona duk da haka idan amfanin gona ya kai tsakkiya bayan matukar kulawa daya kamata a bashi akwai bukatar aringa dubashi akai akai domin tabbatar da ingancin lafiyar sa akwai hanyoyi da ake bi abayan feshi na sinadari akwai kuma feshi na gargajiya da akeyi ma amfanin gona ta hanyar dafa barkono da albasa a kuma zuba ruwan acikin wannan gona ko kuma amafanin gona yin hakan yana taimakawa matuka wajen kawar da chututtika da suke damun ganaki da kuma kwari da tsutsotsi manomi zai girbe amfanin gonar sa lafiya

Haƙar ƙasa a gona, na nufin ayyukan da akeyi dan gyara ƙasa. Shuka amfanin gona, ko kuma tono wasu abubuwan da ke ƙasar gonar. Wannan yana da matuƙar muhimmanci a gona, kuma anyin hakan ta hanyoyi daban-daban. Dalilan da ake haƙar ƙasa a gona. Na ɗaya, akwai shirya ƙasa don noma A tono ƙasa, don a shuka amfanin gona. Inganta iska, da ruwa a cikin ƙasa. Haƙan ƙasa, yana sa ruwa da iska su ciga ƙasa sosai, domin girbi yafi kyau, Yankar ciyawa da ƙwari. Haƙar ƙasa na rage ciyawa, da wasu ƙwari masu cutar da amfanin gona. Gina rijiyoyi da magudanan ruwa. A wasu gonaki, ana haƙar ƙasa don samun ruwa, ko sarrafa ambaliya. Tono albarkatu. A wasu lokuta, ana haƙar ƙasa a gona, dan tono albarkatu. Kamar yashi, dutse, ko ma'adanai. Hanyoyin haƙan ƙasa a gona: Haƙar da hannu, yin amfani da fartanya, coka da kuma garma, domin gyara ƙasa, yafi dacewa da ƙananan gonaki. Haƙa da injinan noma. Yin amfani da motocin haƙar ƙasa, dan haƙao ƙasa cikin sauƙi. Yana taimakawa wajen sarrafawa, da kuma yaye ciyawa cikin sauri. Haƙar rijiya, da magudanan ruwa. A wasu gonaki, ana tono rijiyoyi don samun ruwa. Ana iya tono magudanan ruwa, dan kaucewa ambaliya. Abubuwan da za a kula dasu yayin haƙar ƙasa: Kiyaye tsabtar ƙasa, kar a yawaita haƙar ƙasa har ƙasa ta gaji. Kare ƙasa daga zaizayar ƙasa. Idan aka tono ƙasa ba tare da kariya ba, iska da ruwa na iya wanke ta. Amfani da hanya mai dacewa. A tabbatar da cewa, ana amfani da kayan aikin da suka dace da na'uin gonar. Illolin haƙar ƙasa a gona. Idan ba a kula ba, haƙar ƙasa na iya haifar da rashin ƙarfin ƙasa, yana iya lalata tsarin ruwa a cikin ƙasa.

reshin bishiyar dabino bayan ansare shi yana da amfani da yawa kuma ana iya amfani dashi ta hanyoyi daban daban ga wasu daga cikin hanyoyin da ake amfani da reshin bishiyar dabino bayan an sareshi na ɗaya abinci ga dabbobi ana iya busar dashi ayi amfani dashi matsayin abinci ga dabbobi kamar shanu da raƙuma na biyu yin takin zamani ana amfani da reshin bishiyar dabino wajannarkar da shi a narkashi tare da sauran kayan gona dan samar da takin zamani me inganci na uku amfani dashi a gini ana amfani da reshin bishiyar dabino wajan gina gidaje da yin katanga ko rufin gida a wasu yankuna na huɗu ƙera abubuwan amfani anayin ƙwanduna tabarmi da sauran kayayyaki daga rassan dabino na biyar amfani dashi a wutar girki ana iya amfani da bushasshan reshan dabino a matsayin itacan girki ko yin gawayi wannan yana tabbatar da cewa babu ɓarna kuma komai yana da amfani bayan sare bishiyar dabino bishiyar daboni bishiya ce dogowa me dogon ganyaye sannan bayan an shukata tana ɗaukan lokaci kafin ta fito ta girma haka zalika a yayin girmanta tana ɗaukan lokaci kafin ta fara ba yadda amfani dabino dabino kala kala ne aƙwai dabino da ike yi du shekara aƙwai kuma dabinon da yakeyi a shekara ya fitar da ƴa'ƴa sau biyu ko fiye da haka ya danganta da irin nau'in irin da aka shuka dabino da ɗaɗɗiyar bishiyace me tsohun tarihi sannan kuma ana sarrafa jikinta ta hanyoyi da dama

sayar da gwanda a faranti hanya ce mai sauƙi da inganci ta kasuwanci musamman a bakin titi kasuwanni, ko wuraren taruwar jama'a Akwai hanyoyin da ake tsara wannan kasuwanci misali, samun ingantacciyar gwanda zaɓi gwanda masu kyau ba masu laushi sosai ba, don su daɗe kafin su lalace ana iya siyan gwanda a gona kasuwar ƴan dako ko hannun manoma kai tsaye idan kaine kake shuka ka tabbatar da cewa an girbe su a matsayin da suka isa a ci. Shirya gwanda don siyarwa. Akwai matakan tsafta a wanke gwanda da ruwa mai kyau domin suyi kyau kuma sufi jan hankalin masu siya. Yankawa. Ana iya yankawa, idan ana son siyar dasu a faranti Za'a iya yanka su a raba yanka su a ƙanana don ci cikin sauƙi Farfasa su da cokali, ko a ajiye su acikin roba mai kyau ƙara sukari ko lemon tsami ida ana so. Wasu mutane suna son ɗanɗano mai kyau za'a iya ɗan zuba sukari ko lemon tsami don ƙara ɗanɗano zaɓi kyakykyawan faranti dan shiryawa ana iya sayar da gwanda a faranti na robobi masu kyau ko kuma faranti na leda ko kwalaye masu murfi ko kuma faranti na silba yin amfani da robobi masu murfi yana taimakawa wajen hana ƙura da ƙwari su shafa abincin Wurin siyarwa. Kasuwanni wurin da ake taruwa da mutane da yawa kamar kasuwar kayan miya Makarantu da ofisoshi. Yara da ma'aikata suna son kayan marmari. Bakin titi. Wuraren da mutane ke tsayawa su huta ko masu mota ke jira Manya-manyan kantina ko kuma shaguna ana iya haɗa kai da su domin su sayar da kayan ka Farashi da ribar sa. Ana iya siyar da farantin gwanda ɗari biyu zuwa dubu ɗaya ya danganta da yanayin girman da kuma wurin kasuwar idan an saya gwanda ɗaya a ɗari biyar ,ana iya yanka ta kuma a siyar da kowanne faranti ɗari uku ko ɗari biyar, wanda zai iya ninka ribar ka.

Jigilar kayan amfanin gona yana da matuƙar mahimmanci dan tabbatar da isar da kayayyaki daga gona zuwa kasuwa wuraren sarrafawa ga wasu daga cikin muhimman hanyoyi ko bayanai kan dokoki da dabarun da suka fi dacewa dokokin sun bambamta daga ƙasa zuwa ƙasa amma gaba ɗaya sun haɗa da na ɗaya takardun izini ana buƙatar lasisin sufuri da takardar shaidar kayan amfanin gona a wasu wurare na biyu dokokin kiyaye lafiyar abinci kayayyakin da ake ci dole ne su bi ƙa'idojin tsabta da hanyoyin sufuri masu dacewa haraji da caji a na iya buƙatar biyan wasu kuɗaɗe kafin a yi jigilar kaya musamman idan ana safarar su zuwa wata jaha ko wata ƙasa tsaro da inshora jigilar amfanin gona mai daraja kamar hatsi ko 'ya'yan itatuwa na iya buƙatuwar inshora dan kare asara ko lalacewa mafi kyawun dabaru dan jigilar amfanin gona dan tabbatar da ingantacciyar safara a na iya amfani da waɗannan dabaru misali zaɓin mota ko hanyar sufuri baburan kaya suna da kyau don jigilar hatsi masara da kayan amfanin gona masu yawa motocin sanyaya amfanin gona ana amfani da su don jigilar 'ya'yan itatuwa kayan lambu da nama domin su daina lalacewa jirgin ƙasa idan ana safarar kaya masu yawa zuwa nesa jirgin ƙasa na iya zama mafita mai rahusa jirgin ruwa ko iska ana amfani da su dan fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje hanyar shirya kaya sanya kaya cikin container masu kyau wannan yana hana su lalacewa ko durƙushewa ajiye su da kyau cikin motoci kayan da ke buƙatar iska su kasance da kyau dan gujewa riɓewa amfanin da kayayyakin kare kayan misali kamar mashimfiɗi wannan yana hana kayan su gurɓata ko su lalace tsarin jigila daga lokacin isar da kaya ka kiyaye lokaci wasu kayan kamar 'ya'yan itatutwa da kayan lambu suna da ƙayyadadden lokaci kafin su lalace dan haka yana da kyau a yi jigilar su da sauri

Gonar wake, bayan anyi shuka anyi ban ruwa, ma’ana an saka iri a cikin ƙasa an kuma raine shi ta hanyar kulaa da bashi ruwa akai-akai wake yakan fito. Kamar yadda muke gani wannan gonar wake ce bayan sati biyu da yin shuka, ga shinan taa fara tsio taa fara fidda ganye, ma’ana tana so ta yaɗa ganyenta kafin ta fara fitar da iri wato 'ya'yan wake. Wake ana shuka shi da damuna, da akwai kuma wake ɗan rani ma’ana wanda shuka shi bayan damuna ta ɗauke. Wannan gonar wake ce wato bayan ya fito an girbe za a kai shi gida doomin amfaani ko kuma akai shi kaasuwa doomin siyarwa.

Ana jiran abinci ya dahu, saboda dalillai da dama kamar lafiya idan abinci bai dahu sosai ba yana iya haifar da matsalolin lafiya kamar ciwon ciki, ko kamuwa da cuttutuka daga ƙwayoyin cuta misali a nama idan be dahuba akwai wani nau'in ƙwayan cuta da ake ɗauka daɗi abinci daya dahu abinci daya dahu sasai yana da ɗandano me kyau fiye da wanda be gama dahuwa ba wasu sinadirai dake cikin abinci suna buƙatar zafi domin su fitar da cikaken ɗanɗano sauƙin haɗewa a jikin abinci daya dahu, yana sauƙakawa jiki narkewa da amfani da sinadaransa tsaro wasu nau'ikan abinci kamar wake, dawa ko masara suna da sinadarai da ke iya hana narkewa ko cutar da mutum idan ba'a dafasu yanda yakamata ba yanda ake ce wasu abinci kamar shinkafa ko nama suna buƙatar dahuwa domin suyi laushi su zama masu sauƙin taunawa da ci saboda haka jiran abinci ya dahu, ba kawai al'ada bace amma wata hanyace ta tabatar da lafiyar jiki da ingancin abinci a yayin da ake jiran abinci ya dahu, ana iya yin abubuwa daban-daban dan rage kewa ko samun amfani da lokaci ga wasu daga ciki misali shirya teburin cin abinci a shimfida tebur, a jera farantai, cokula wuƙake da kofuna a shirya abin sha da kayan haɗi kamar yaji ko miya sabttace kicin, a wanke kwanuka da akayi amfani da su wajan girki a share wurin girki domin kada yayi cunkoso kula da abincin a duba abincin lokaci-lokaci da tabbatar da cewa be ƙonne ba a motsa shii idan ana buƙata, ko a ƙara ruwa idan yana buƙatar ƙarar ruwa yin hira da mutanen gida ana iya tattauna batutuwa masu daɗi da iyali ko abokai idan ana da yara ana iya koya musu wani abu yayin jiran abincin sauraro waƙa ko karatun littafi a saka waƙa me daɗi ko wani littafi a karanta domin ya ɗebi kewa.

Ban ruwa ko ƙara ruwa ga korayen shukoki yana taimakawa wajan tabbatar da cewa shukar tana samun isheshen ruwa da sinadarai dan girma da kyau, ga yanda ake yin shi zaɓin lokacin da ya dace a tabbatar da cewa za'ayi ban ruwa lokacin da ƙasa na bushe ko da rana batada zafi sosai wani lokaci mafi kyau shine a rana ko kuma kafin faɗiwan rana na biyu cikin ruwan da za'a yi amfani dashi, ayi amfani da ruwa mai kyau wanda ba shi da sinadaran da zasu iya cutar da shuka kamar ruwar da aka tace ko ruwan gida idan amfani da ruwan fanfo ze fi kyau a bar ruwan ya tsaya na ɗan lokaci, kafin ayi amfani da shi domin rage sinadaran dake ciki hanyar ban ruwa, ayi amfani da butoci ruwa koh kwalba me tsaga ko tukunyar ban ruwa a tabbatar ce wa ruwa yana ratsa ƙasan shuka sosai ba kawai saman saman, ƙasa ba ban ruwa yana yana fin kyau ayi shi daga ƙasa, ba daga saman shuka ba domin wannan ze taimaka wajan inganta tsarin tushen shuka a tabbatar da cewa ƙasan shukan yana samun ruwa da kyau amma ba a wulakantar da shuka da ruwa me yawa wanda ze iya haifar da rushewar tushe rufe amfanin rufe ƙasar shuka da kayan ciyawa mara amfani kamar ganye ko ciyawa da aka bushe wannan yana taimakawa wajan tsayar da ruwa cikin ƙasa da kuma hana ƙasa bushewa cikin sauri ruwa a sauƙaƙe, yi amfani da ruwa a hankali dan kada ya zama yayi yawa, ko ƙadan, shuka na buƙatan ruwa me kyau amma ba me yawa ba dan haka yin ban ruwa a hankali yana da mahimmanci gane me buƙatan ruwa, allurai da yanayin shukar da ƙasar da take ciki idan ƙasa tana bushe sosai ko shukar tana nuna alamun jin ƙarancin ruwa kamar gayen da sukayi launin zinariya ko suka bushe sai a ƙara ruwa idan ƙasar tana da danshi sosai babu buƙatar ƙara ruwa ruwa a lokaci, ayi ban ruwa akai-akai amma ba da wuri ko mai yawa ba, ko wani shuka yana da buƙatan ruwa daban dan haka, ka bincika buƙatunsa kafin ka yanke hukunci.

Yau zanyi bayani kan yadda ake magance damuwa, wato yadda mutum zai iya shawo kan matsanacciyar damuwa, da ke hana jin ɗaɗin rayuwa. Mene ne damuwa (depression)? Damuwa wata cuta ce ta zuciya da ƙwaƙwalwa, wadda ke sa mutum yaji bashi da kwanciyar hankali, da rasa sha'awar rayuwa, kuma ya kasance cikin baƙin ciki ko tunani mara amfani a kullum. Idan ba a magance ta ba, yana iya haddasa matsaloli da dama, ga lafiya da zamantakewa. Alamomin damuwa, rashin jin daɗin rayuwa, ko duk abinda ke faruwa. Yawan shan kai, ko kaɗaici.? Rashin bacci, ko yawan bacci fiye da ƙima. Rashin sha'awar ci, ko yawan ci fiye da ƙima. Rashin kuzari, ko gajiya ko yaushe. Yawan tunani, ko jin kamar rayuwa bata da amfani. Hanyoyin da za a bi don kula da kan ka, lokacin damuwa. Na ɗaya, neman taimako. Ba abin kunya bane, mutum ya nemi taimako daga? likitan ƙwaƙwalwa (counselor), likita, ko amintattun abokai da iyali.? Shawarar wasu, tana taimakawa sosai. Na biyu, gujewa kaɗaici. Damuwa tana ƙaruwa idan mutum ya killace kan sa, zama da mutane na da matuƙar muhimmanci, ko da kuwa ba zasu sosai ba. Na uku, rage tunani mai nauyi. Ka guji yawan tunanin abubuwan da suka wuce, ko abubuwan da basu faru ba. Ka maida hankali kan abubuwan da kake iya sarrafa su yanzu. Na huɗu,?? yin adduo'i, ga? musulmi. Dogaro ga Allah, da yin addu'a, da sallah na da ɗa nutsuwar zuciya, da samun sauƙi daga damuwa. Na biyar, neman hanyoyin farin ciki. Ka nemi? abubuwan da ke faranta maka rai, kamar karanta litattafai, sauraron waƙoƙi, na kwantar da hankali. Na shida, kula da lafiyar jiki. Mutum yana kula da cin abinci mai kyau, yin motsa jiki a ƙƙalla sau biyu a mako, da kuma samun wadataccen bacci. Lafiyar jiki, na taimakawa lafiyar ƙwaƙwalwa. Na bakwai, raba matsalar ka da amintattun mutane.

A Afurka busasshen dankali ana dafa shi ta hanyoyi daban daban ya danganta da al'adar kowacce ƙasa ga wasu daga cikin hanyoyin da ake sarrafa busasshen dankali ana dafa shi kamar tuwo wannan hanya tana da alaƙa da yadda ake dafa gari ko kuma garin doya a daka busasshen dankalin har sai ya zama gari a tafasa ruwa mai yawa a zuba garin busasshen dankali a hankali a cikin ruwan da yaek tafasa sannan a juya da cokali mai kauri har sai yayi laushi a ci tare da miyar ganye ko kuma miya kawai ana dafa shi kuma kamar shinkafa a jiƙa busasshen dankali a cikin ruwa na awa biyu zuwa uku a dafa shi da ruwa da gishiri kamar yadda ake dafa shinkafa ana iya ci da miya wake ko kuma miya mai ƙamshi irin ta suya haka zalika dafa shi kamar kunu a daka ko niƙa busasshen dankali har ya zama gari a tafasa ruwa sannan a zuba garin a ciki a motsa shi har sai yayi kauri a iya ƙara madara da zuma ko sukari don ƙarin ɗanɗano haka zalika za a dafa shi da kayan lambu da kuma nama a jiƙa busasshen dankalin a cikin ruwa na tsawon lokaci a soya albasa da man girki sannan a ƙara tumatur da kayan lambu a ƙara nama ko kifi a sa busasshen dankalin a dafa har sai yayi laushi kuma ya haɗu da miya idan kana? idan kana so ka soya dankali busasshe ana iya yinsa ta hanyoyi daban daban abubuwan da ake buƙata kuwa busasshen dankali ne ruwa gishiri idan ana buƙata sai mah gyaɗa ko kuma ko wani irin mai a jiƙa busasshen dankali a jiƙa shi cikin ruwan ɗumi na kimanini awa biyu zuwa huɗu don yayi taushi sannan a tsane ruwan bayan ya jiƙu a ci a tace shi daga ruwa kuma a bar shi ya tsane sosai a zuba gishiri idan ana son ɗanɗano sai a zuba a cikin mai mai zafi a soya.